Daani ka niriba ʒɛya ŋɔ daa maa ni binwola nyɛla din be gnambihini ʒɛya disheŋa nyɛ leemu nima karoti naanzua paɣaba maa sheba pilila zipiligu ka di nyɛ zaɣa piɛlli.

Buɣim n di yiya ni lora nima tihi zala nimaani niriba n tam palli zuɣa kom loori n tam palli zuɣu ka dizuɣu niŋ zaɣa ʒee loori sheli zaya ka nyɛ zaɣa piɛlli.

Niriba n zɛ daani ŋɔ daa maa puuni daa maa yɛanga tihi n saya ka niriba bɛ ni tooni ka yɛɣi baaji ka gbubi baaji o nuu ni paɣa so ye liiga buluu ka zaŋ tani piɛlli pa o bɔɣu ka gbubi baaji piɛlli.

Salo n ʒɛya ŋɔ ka chɛchɛ ʒɛɛ za be tooni baloti bɔɣsi tam tɛɛbuli zuɣu ka so yɛ liiga ʒɛɛ ka gbibi takari pɛlli be nyaaŋa tihi saya ka loori zaya

Kom n-doya ŋɔ tahi chɛra nyɛla din be di puuni tihi n-sansaya ŋɔ salo n-zaya lihiri ŋɔ niriba ayi bela kom maa ni paɣa mini doo doo maa yela liiga piɛlli ka so jinjam zaɣ'tankpaɣu.

Goota n doya ka ko biɛɣu be dini. Salo n tab kom duli maa n chana. Yino yela liiga ʒee ka so jinjam waɣinli ka di nye zaɣi tankpuɣu. Dukpina n ʒɛya ka tahi chera pobi pobili.

Bihi n gbibi kuruga nima m piɛ foolii n ʒɛya b. luɣuli zuɣu tihi n saya bihi maa puuni sheba yela liiga dozim ka bɛ sheba ye liiga buluu sheba liiga piɛlli ka sampaa za bɛ tooni.

Salo m-bɔŋɔ bɛ gbubila dapaɣila di shɛŋa nyɛla zaɣ'sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ'piɛla ka sabi pampa bɛ puuni yino yela daliya ʒee ka ba cheche ka niŋ nye'pɔbirigu ka mali zabiri shɛba yela liiga piɛla.